hayssan daro asati eqqidosona haasatikka qasse baggati coogidi eqqidosonna baggadati haasayosona baggati qasseka hoowa gitton eqqidossona baggati qasseka dhuma gitton eqqidosona

hayssan shiiqo uttida uccora asati pitosonna hessafe qase sintha baggara uttiday issiyaddey tunguza qoobyanne dunguza may7oa maydi uttides hessafe qasse habaggara naa7u oydeti ayhba

Hayis ta xelishin duma duma asati ubatika hemetesitida ishin asati shishidi quma mossona quma mizidape guye hatha imosona hayisatape darizayis gutha nayinayita gidishin ha gutha nayiti

keehippe cora cora asati hayssani doosome ceellishin haxati yidayssi kowase xeellana loykko masqala yooyyo masqala gonchosa masatosino hessafe guye ubbati qasse dindizagie

hayssi haygens xeelishin keehi lo7iza meida weykko nayti aana mala medheti ragdim baggidushin ba nayti kowaaseka anaw hayssan yoosuna tidageti qasseka uttidi naytikka izayssa xeellana hayssan utto

Hayssan dumma dumma muushiti beettono issi son tamay eexisin beettes. issison gassekka haaththe goggi hin beettees. issi dasseka mitata bessees issi daasseka sakata bessees hayssatti

hayssan beettihay qasse uga oge bolla cora adde natinne macanati ubbatikka babaggara babaggara cuga cugan dunguza oyqqidi eqqidosona etappe guye bagka qasse bajajiya gietettiza makina eqqides

Hayssan beettiya cora gaammu cimatenne hayssafe guye qasse issi salama aawa geettes etappe sintsa baggara eqqiday issi lo'i aradde beettis etappe guye baggara qas.

Hayssan lo'iza addey issi addey eqqides manacxire ayiffe bolla woththides dunguzza qodhdhe bolla woththides istappe qase guye baggara daro asati deesi hessappe guye qase isska bawa addeko shiqqidi eqqida asi baawa.

Dumma dumma asathi hayssan beeththoosona; haysathikka banththa bolla gaammo dungguza woyhyhidosona; heyssa miishshaka woththidathi aybissi giikko ubbathikka lo7anawu woththidosona; hessape guye qassi.

Hayssati xeelishin keehippe lo7iza asati ubati shiiqidi issippe uttidi ayba ooththizakonne eretena. issi aaway ha pude qabati zaridi xeelees. Harati atidageeti qassikka salamera utidosona hessatappe nam7ati.

dumma dumma deretiyida asati hayssan siiqi uttidosuna hayssatikka qasse dumma dumma heerappe hiida mala dumma dumma mymayo qommota may7odoosona issafe gu7e qasse issife siiqi die

Dumma dumma asati hayssa puce doosona hayssatappe qasse corati qoobe huphiya bolla wothilisona qasseka dunguza qoorya bolla oththepefikka doossona issappe issini kasse aye bakka uthidenna.

Fansan xeeli shin dumma dummo daro asati uttidosuna asati qasseka aybe uttos biikko shiiqo shiqidi issife uttidosuna issi miisha haasayna yida masates shin aybo haasayiya gidikko taas eretenna izaaggisa.

Hayssi kifippe leiza adde naay issi kushera nam7u kushera issi miishana oqqedes hissi kusheera qasseka manaxile geetekkizayssa oyqqides attizayssara qasseka qooba wothidiittidesheessapfe guy

Nam7u addeti hayssan uttidosona nam7atuppe issi nay manaxire wothidi be ayfe bolla uttides nam7atikka qasse ba kushe bolla iskirbto geetettizayssa oyqqidi uttidosona qasseka woraqetiya ba sinthan wottidooso.

Dumma asati hayssan dumma dumma ogeyara issife shiiqidi maarara utti doofuna ha uttida asati qasseka ubgati lo'i amayo maydi hessate yu'y qass issimoy manaxire ayfe bolla wothidi shiiqidi utti doosona.

Hayssati lo'iya lo'iya naytti ubbattika zanxiliya oyqqidi aybba oothi giiko ubbatika miccossona ubbatika uuffa'etissona ubbtika qaase lo'iya lo'iya maayo mayidi de'ossona.

Haysan xelishen ayfes lo'iya c'lilo matane c'lilo mitati betosona heysape guye qase hathayka dalga hathay betes asatika de'iyo beses hezday dee'es.

Daro assati hayssa wogoluwa geetetiza giddon gelidi uttidosona wogoloy aybe giiko makinay asppalte bolla hametiya mala ha wogoloy qasseka haaththe giddon makinaadan hametees.

hayssati ubbati eqqezageti lo7eya gaamo dungoza maydi eqqidosona qimati qasseka uttidosona qasseka cimmo nanti agan eqqidosona hessafe gude qasse maathay eta sinsara utti

Cora additi issi mala mala may'omaydi ubbatikka eqqidi aybakko miish gidin xeellosna heeksappe guye qasse etappe garsa baggara cililo maatey dees etappe guye baggara qasse lo'iya haaththay.

toppira giddon eretti hamala dubba dubba bosheti doosona egappe qasse hayssi ubbap gidatiya boshe giidishin hayssaska sunthay qasse ayfa geetetti giikko guggee boshey geetete

nam'u lo7iya geela'o nayti issi mala mayo may'ti qasseka miikishe nam'atikka ufayetidi agan beettosona itappe guye baggara qasse pootuwa asa pootoay bettes eessa.

sayssan do7iya heedzdzo asati sidosona etikka qasse ayfa othiskikko ubbatikka uukqosona uukiya uukkosona heessafe guye qasse hissinne uttada ha xeellos nam7ati

lo7iya qaddemu maca ba naa issi monaa oyqqidi agan miice shif deesona ubbatikka dufa oosona hessafe gii qas ubbatikka boossa mayo may duusona na7iya qas guruthanne ya gooshanne

Dumma dumma hezhzhati isstappe lo'iza nayti hayssa mala maayo mayidi de'ossona hezhzhatika miiccosona issiniya guuxxawusu nama'ti qasse adduqqosona.

Xelishin lo'iza gela'o naya masatawus iza qaseka ayibako mayo mayonta eqadus ba qodhe bolla duma duma cale getetizaysa qodhen athadus hesappe gyue aybaka

keehippe lo'iza naytis issippe shiqidi hayssan uttidosona istape qarsa sima eqqada xeellawus haray qasseka issippe siiqidi miicishe uttidossna, istappe guye baggara qasse

Dumma dumma mishiti bayzettizase giya masates hayssa malagiyatay hayssati sinthan beyaday rikke shin ha7i ceelifin keehippe lo7ees lo7izayss qasse aywe diikko hayssan bayzettiza nuuse ubbay loo7ees.

haysi hayfes xeelishin duma duma keeththati deettosuna a keeththati tasseka xinqappe keexetti rakkeetha mastepeattin hayssi qarxappe keesetti dakke gidishin ha keeththaya giddon duma duma masati doas.

Taasi ayfen beettizayssi damma dumma asati hayssan guma kaaththidi mishin beettes hayssan awon giikko hayssi caammo hayqqe geetettizayssa gaammo giddon beettizayssa asati molo maanan izaaso.

xeelli shin keehippe lo7iza molo geetettiza miisha hayssi haaththa giddoppe beettiza yiidishin asi maana ko7etiza miisha hayssi asi miikko asa mayssi go7a imees hessafe guye gasea

Ayssi xeelishin teehuppe fi'iya kare asa derewekko faranja udifin afaranjoy gasseka issi shuchcha oyqqidi xeellees shuchcha oyqanao qasseka qooga hude bolla weethides karetha maa.

Hayssan beetiyageti oydda woykko oyddappe dariya adde naati bushe pude keyoosona. Izatoppe qasse nam7ati zaaridi duge be7oosona issi nay.

hayssati dumma dumma asati budde naa buureya wode woykko budde naa buuridappe zaari wothiza saaxara geetettiza gidishin hayssati ubbatikka kasse issoy isso

Hayssan beetti yaagiti nam'atikka addenni nae qasseka haawanni naa masatu suna hissafe duye qasse haaway ba kusheera maatha masatiya miisha oyqqididees.

hafi asara deettiya woykko gahettiya ugitappe hayssay issi nu hayssay sunzaykka dhiimo geetettes hayssara asati asara gagganawu gugo7etiya issi miisha

Cora tophiya asati isti paranjara shiiqidi iqqi doossona hessatappe kasseka nam7u paranjati doosona harati atti daageti topphiya asata gidishin ubbatikka lo7i af.

Hayssi assa naythi ubba wode kuwasiys ka'nawu koyshin hayssa mala woykko sa'a goe'thossona heyssathappe isniya negele arsi gethethiza gidishin

Hayssan beettiya bolla dumma dummasfi shiichidi beettoosana histappe qasse hissiniya naaya macha utudishin hara atti daggiti ubbati addena hayssa bolla xuufe bolla amaretchora ayba giijikko

Ponen asiyasara deetane gukies asi asa demmano goyetiza meeshappe sima gidis asunthaykka qasse telegraame gietettes hessa malaharaykka daro daremushati degetona hessatikka qase.

illishi ubbatikka mayadara maarala uttida maysi awo diri asi wiidi intiyofidakko heti may7ida mayoy heerisees lesetikka qase uroomiyo kilile geesettiza asatagee

Issi demba botan sinta bagara nam'u kethati kexetida utida issita sintanka asi betes ha bagara demo kundiutida daro daro aynate mishati de'etes kilira.

Issi hayssi ceega addey azappe eqqidees heessappe guye baggara qasse baggati hiqqidosuna ha ceega asay ayba oothi giikko imayiday keesse keexxiya asata mayo masatees.

Haysan Daro asati betosona haysa gade bolla haysa gadera badalay zeretidappe guye cakoysa ubba badalay zeri wothidi iza dhiskides haysape guye asati haysi wanize gidi asati xelidi

Musu woti hayssan liittosuna ayssi hayuis go7eya gidigikko ayssi maburaate miishiyata uothana go7es heessafe buye qasse hara issi bayssiba kachchanau go7ees hara ta ayfas go7eya gidio

Ayssi seellishin feppe lo7izayssa chililo7o maata deizayssanne paburaatiya qasseka ogi baggara deezayssa leliza aspalteya ooththettidayssa issafe guye qasseka haraabi aybe giikko bootsaratie

Issi kethe betes kethay bolla de'iza amaratho xufey paxe dabona keki gabera ges hesappe guye qaseka issi issi asati eqidosona

layssan kissi adde nay bana asi ootoy denxiya iridi haaxe illis harati kasse attida giti tukke keeththe gidida gisho uttidi ubbatikka tukke uyoosona heessappe guye kasse zaaridi

hayssi ogiya bolla dumma dumma oydeti uttidage aybasi gikko dumma dumma asati baasoppe yiidi ubbatikka shiiqi uttidi tukkiya uyiyaso woykko qasse metettiza miishaykka bettes

Spiya giddon dumma dumma asati babira wolsana koyza banketi doosona abanketappe qasse daroti lo7o giidi asati ubbaykka haasayosonna abankeyappe qasse sinoone giikko zeemen bankeya geete.

Hayssan issi attumanne issi macanaya beettosona nam'atikka kushara kushara oyqitidi eqqidosona hessafe guye qasse eta guye baggara toppiyawan deray beettees hessafe guye qa

Haysan daro asati issipe shiqidi eqidosona issi asay kompitere bolan othiza otho eqidi xelosona atidagetika qase c'oo gidi eqidosona haysatape qase heezati manaxire wotida.

Hayissan betizayissi kehippe lo'izza keththa gidishshinn hessanni qasekka kehippe Gita televisione bolla kuwasenne wanicca woththidi xelidin hayissa asati ayibis woththidakkonn tasi eretenashshinn ubbatikka

Hayissi qasika xelishin ayiba misati giko karetha asi issi karetha kushen asi kisiya bolla issi misha wotides karetha kushe qasika kompitere gidora kiyidi betees

Helishin betette beya zaakafinne restorant geettizayssi ayfeekikko asa nayti bana gabsikko ekonafisa oykkikko ayssan dibidi birara ciggidi miyaso bira ciggidappe guye kas.

hayssati nam7a lo7iya hadanati eqqidosuna aaddenantikka qase issiso gelidi kuma miidi qasseka maatha wiidi keewosuna akeeththe ka qaseka zexaakappe inna ristoorante geetettes hessa gish

hayssi addena gidishin addena qasseka hara asi baayfeya bolla payqqidi eqqides hayssa aybara oyqqide giikko diiza geetettiza munshaara baayfeya bolla wuthidi oyqqides gussa hayssi qasseka ayfe giikko be7an dishi ber wure alle

Issi xeellishen keehippe lo'iza soho gides. He sappe guye qasse baarinna restoranti woykko medoosati soo medosati baytettizasa masatasaassappe guye issi adde nayikka qasseka hamatishe deettes.

"Cora asati haysan uttidosona cuggan cuggan uttidosona hessape qasseka corati mayida mayoy zo'uwa mayo mayidosona hessapenne qasse ubbatika quma moosona."

Hayssen lo'o may'o mayda manaxiriya wurothida addeti beettosona hessafe guye qas isi manaxiriya wuruthigade issu was waraqeetiya imees hessafe guye qase hissi adde cogidi eqqidi ha xeellishe wooto dendee

Nan beetti adgiti xora asati deesonna hissatappe qasse sintsan oyddo asati deesonna etikka shiicidi haaxaresona ezeytappe qasseka issinneya macana gidishin harate atti dogoti qasse attuma.

hayssa beyishin ubbatikka dagammidi woxxishe doosona heessa gaaso kasse aybe giikko he sinta baggara tama miya keeththay beettes e keeththa kasseka dayssanawu ubbatikka

Duma duma lo'iya assati eqidosona hessatikka qassi issi soo gido gelidi eqidosona issoyi manaxiriya wothidi ha xellesi issoyi qassi ba sinthe besena kopiya wothis

Hayissa baggara qassi issi cegga aawayi ubbape sinthatidi ogiya besi atidageti qassi kalidi xelosona kaliyabayi ayibe gikko ubbatika kexetida kethako

Hayissani namu'u paranjata woyikko botha assa getetediayissati dossona, hssape guye qassi atidageti tophiya assata gidishini iss paranja asayi baa kushe denithidi hasayida misha atidaget qasse ezigosi

Cora aawati hagan ubbatikka shiiqidi eqqidosona issi aaway qasseka etappe palle gidi isso haasayamishidees ubbatikka ha aawa ezigosona qasseka hessappe guye issi aaway nu botha

hayssan poraasati addetikka macatikka ubbati shiiqo shilqidi issi baa haasayi haasayosona hissafe guye qasse loqiya lo7iya macati sintse baggara tiro

Duma duma asati issippe shiqidi eqidosona heysatappe qase issi away eqidi xeles

Dummma dumma kare deretappanee hayssan topphiya dereetappe yiida asati ubbatikka shiukidi hayssan eqqidosuna haasati qassekka ubbatikka hissippe haasayosuna ubbatikka ba hudhiya bolla koobe masakaya miishe

dumma dumma asati hayssan eqqidi lulosuna baggati asseka uttilosuna hayssatappe sintha baggara udddo asati qoncihen beettosuna hayssatippe issinne qasseka macana wiidishenharati attidageti heedzdzati

hayssi xeellishin ayfes keetippe lo7iya keeththa hawekko hooqe keessa geetettes hayssa keexida asati qasseka waanidi ufayti akko tani erays tani hayssa xeellishin keehi baysse

Hayssa taas dis idayssi aydes eellishin keesetti lo7iza keeththa gidishin agayssi bentu doossekka gaamo gitto arbaminci geetettiza katama giddon do7etes hissafe giiras ubbaasya san biidi eqqidiq eqades.

Da7a taasati hayssan bulache diikko hoykko maana uyanau koykko duuranau koykko hayssa ma keesse doorees hayss keese xeedishin hayfes kehippe doo7es dooththara e tididees haray qasseka.

Haysan beyishn cora gashe nayti betosona issiniya uttadus nam'ati eqida heysappe nayta ayeti nne aawati daroti hagan de'osona.

Keehippe cora asati hagan eqqidosona issoy issa tamarsosona qasseka issi adde hagan eqqiday dabtareya oyqqides ma7ati qasse xuuko shaara.

Hessanni issi adeyi eqiddi de'es .izzikka qase qodhdhe bolla madala getettizayissa aththidi dees.hessappe guye qase issi akime mayo dizayissa mayidi uttides .izappe guye qasekka

Hayssi xeellishin keehippe lo'o lo'o mayo mayidi dunguza qoodhe bolla yeggidi eqqida issi addey hayssan bettees awan di giiko Arbamince hospitale bettees izappe guye qasse ayfe bolla manaxire woththidi

Dumma dumma sathi hayssan beeththoosona; issinniya maccasey giidishin haray qasseka addenne manaxire ayfe bolla woththidayssa nam7athi issi kuushaara aybakko meeshsha oyqqidi yeddidosona; izethikka issi phootho denddanawu mala asathi...

hayssan dumma dummappe yida asati issippe eqqidosona istappe qassehe issinoykka manacire wothidi eqqides. harati qasseka hay bakka wothonnan coddi eqqidosona izeti kasseka.

Dumma dumma dhaleta asa nawuti huphe qo xikko woykko gallay sakikko biidi shamiyaso masatis hessa guusse qasseka haaki mi cheecha gussa hayssi kasseka farbansiya geetettes hayssan dhale miisheti balagettosanna.

hayssi yfes xeellishin keehippe lo7iza asata maara giidishin hayssati daroti qasse chayna geetettiza debetappe ha yiidi tophiya geetettiza debe yiidi batikka issife hayssa mala goddessa deisi looya

Dumma dumma makinati hayssan beettosuna hayssafi qasseka keehippe lo7iza maqinata gidishin odu tohora dewesona heyssafe gude kasse booththara tiittidi keehipte lo7osuna goothafe qasse karitika dees

as xeellishin addey issi adde manaxiriya ayfera bolla woothidi issafe bi7e qasse doossa lo7iza may7o maydi ekkidi ayba7i haasayiya gidi dokkan taaseetena hidappe qasse guye baggara mitha icilida

Dumma dummasati hayssan iqqidosuna issi aaway qasseka uttides issi aaway qasseka eqqidadi manoxirafi bolla woththidadi haasayis hessafe guyen qasseka eqqida issi macasiya coo gada uttida adde xeellawus hessafe guye.

cora attumatinne macanati hayssan beettosuna helatappe qasse guutha naytikka de7oosuna baggay baggay eqqidossuna baggay qasse uttidossuna hessafe guye

Hayssay haakkime masatiya adde haakimeta maay'o may'idi issi addey uttides hiissappe guye qasse toppiya bayndiray abaggara uttides qassekaddey be qoodhe bolla issi.

Ubbat haga ayba getwt gikon amarathora Rewanne gizaysa ubbatika qanxishe dosona . Ubbatika ha qanxetiya misha gisha ubbatika ufayid dosona ubatik micosona , Bagat qaseka guye bagara kushiya baqosona .

Cora asati ubbatika gaamo dunguza mayidi lo'iya ogiyara woykko mara ogiyara hamatisona.ha asatika qasika gulibatidi issi xumora bosona Issatapeka qassi guyeraka

Haysi sa'a bolla utidi nu xeeliya mish ayba giikon haysi asati hu'iya dadanawu koyshin kesidi Tani hu'iya dadays giid wothiza miishako, haysi qase amarathon xaafetida xuufeyi ayba gi..

Hagan beetiyageti cora asati de'osona ha cora asati kaseka ayba oothona giiko ubathika wolka oosuwa oothosona ha wolqa oosuwa oothidape guye kaseka baso biidi ubatika.

Cora haakimeti hagan eqqidosona coratikka musbotha lo'iya may'o may'dosona hessatafe qasse heedzdza woykko qasse uyda gidiyageti ba kusheya dhoquuttidi.

Hayssati asati xeelliya wode maaran eeqqibookkona issoy ba kushe nuna ha bessishin qides issoy qasse guye baggara deiya aaway manaxiriya wothida aaway qassedes siessafe guye issi addey qasse.

Hhayssa beettiya hooliya bolla addinay issi addenay keedi ekkides hayssi aywa lo7aath giikko maabaraate lo7aathes hessafe guyi qasse issino garsara deedi axeele

Dumma asati haysan pude bagara eqidosona hesatappe qase daroti ade nayta gidishn atidayti qase maca nayta hayti ubbati lo'iza mayo mayid issinaya qase

Issoy xeelishin ayfesi keehippe lo7ees. Issi maccasiya sinththe bagar aadhada issi qofa hasayawus. Okka qassi huuphiya bolla qoophe geetidayssa woththaduss. Ippe qasseka garssa bagara yehonne issi xuufezi beetees.

Hayssi xeellishin ayfes keehippe lo77iya dere awungiikko xeellishin arbamincce masates. Hayssika keehippe xeellishin lo7ees. Asfalttey dees. Makinay dees ni biishi dees ubbay.

Dumma dumma asati hassa oddera hemetoofina shin ha'i gade qiemiya gishshawu issi asikka baawa heessa gishshawu hamethisas baynna gishau gade qiemees aywikka bettena bette amis.

hayssi keehife lo7iza keeththa goykko hooqe gidishin pooqe qasseka karetha gidonnan booththa gorfettidi beettes pooqiappe duge baggara qasse lo7iza miisa qililidi beettes amithay qasseka

Hayssi seellishin ayfees keefikko le'iza ooratha keeththa jidishin seellise shin wuebenna hayssi uuranaw gaso issi agina woykko nam'u agena woykko heedzdzu agina ekkanawu bessees.

Haysan xeellishin ayfi ass keehippe lo7iya may7ota ubbati maydosuna ubbatikka dunguza gaamo dunguza may7di timirta keessan eqqidosuna hayssaki qasseka booththa may7o lo7es eta bolla harayqa

Sir xeellusin ayfessi keehipte lo7iza miiha bedishin ayssi diccishin a lo7iya culilo bidanawudees katamas qasseka issife diccidi lo7ishin katama lo7ees ayfes qalo7es mis qali

hayssan beettiyay lo7iya pooqe keeshtha gidishin a pooqe keesse qasse hayle yirizordiya geetettizayssa xeellishin masates hessafe guyetasse qililo maatas

C'ora asati haysan betosona heysatape qaseka bagati police mayo maydosona hankoti qase c'o'u gidi banta ma'o ma'idosona heysatapeka guyen qase bagati sulkiya wotidi hasayiya asa xelaysi.

haystan beekiyay asa kushe gidishin haasa kushe qasse waane didi giikko qashettididees haasa aybis qashetide giikko qasse asay ooththa gidoyssa uthunna laaggikko woykkoy qasse ooththoppa gidoyssa wothikko poolise tibidi qachosona

Dumma dumma asati hayssan booththa miisheya oyqidi eqqi duusona hessafikka qasse dunguza may7idanne qoobeya wuththida asati beettosona hissappe guye qasse issi asay manaxereya wosthidi ha xeelles

Hayssan issi lo'iaddey ekkides hessafe guye qasse ekkidi issi miisha haasayes ha adde mayda may'oy karetha may'onne bootha mayo issife maydi ekkides hessafe guye qasse haaththay adde sintha baggara

ubsay woosettidoy dumma dumma asati yiiti uttidi shiiqo ha bolla shiiqana mala woosettida giidishin hayssa bolla utti hageti qasse waanida sa giikko ambasadereya mayita asatanne hessapega

dumma dumman asatappegiishin issi addey hayssan keehi pe luizayssi qeqqidi issi ba haasayes i7aaya haasaye gidikka taas eretenna gir haaddey hupe bolla gaammo dunguza wuthides qasseka ma7ides

Hayssan dumma dumma asatappe issi adde barka eqqdi issi miisha kushen dhoqqu histidi haasayees. Izikka qasse ayfe bolla manaxire wothides. karetha lo'iya mayo maydi eqqides. Eetappe guye qasseka ubbati beetees.

issan xeellishen keehippe dargoyekkokeehippe dalga keeththay beettes ha dalga keeththayka qasse booththara golfeththidi dehees aka ha keeththe qasseka asati deyanawu dandayenna asati oosos naagettizawe qoosos koyet sakeee

Hayssi asay aysara ooyiketikko ooyikettidappe guyi qasse poolisekko biidi hayssara asa metowa xeellana koshshis hayssi qase ayibe giikko ingilizethora lawu firm initoopiya getettiza sintha dees

isi asati puttana dumma dumma godhettiza uruude giidishin ha oydeykka qas boothtsara tiytidide siyessappe guye qaseka asati haasayishin asatas qooreappe keessana mala issi miis

macasiya xeellishin issi ba hanadus hanna aniday qasseka aybe giikko asi asi hayqqides asi hayqqiday gisho hayssa mala kareth mayada eqqada haasayos aybis haasayo giikko asati

dumma dummara asata hayssafe sintha daro asata gaya beyadis haaddeykka qase histape issino gidishin aaddey manaxire hayfe bolla woththides iippe qase guye baggara tobiya bayndiray soxetidi beettes isi

Hayssi seellishinke pelo iza addena gidishin aaddenay qasseka issi ba haasayees asati heggoosona istappe qasse manatxiriya ayfe bolla wothides kushya bollakka worqeya may7des arayqa.

Arsi beettishin ayfesi keehippe hi'za keeththa gidishin haysi qasseka aybe giidi asi ochikko taassayssi ayba keeththa gidida gidikko erattenna shin asatas oyde tanadees qasseka darapea

Arfen issi noohiya uttada xiellos simiya qasseka bawaraqeeta bolla xaafida misha kessada asafas naabagos asati qasseka uttidi izon isgoosuna histafekas hissi adde harases.

Dumma dumma islaama macca naati hagani puxa oyqqidi aspaltiya pixxishin beettoosona. Hessappe guye qassi eta baggara issi attuma na7i puxa oykkidi etaara issippe pixxees.

dumma dumma asati ba dumma dummaso ta kehdi pixa woyqqidi ogiya puxupixosona heessafe guye qasse daroti issi mala may7o may7dosonna isinam7u addetibicha beettosona may7odona

hayssan qasse daro aaddeti eqqidi shafa geeshosonna heessafe guye qasse ubbafikka aawati qoofa wothidi qasseka harayarayharati qasse woththi bookkona hessafe guye qasse ha haaththa giddon buray dees

dumma dumma asati hayssa mala ooso oosiya asati doossona hayssatas qasse mangistiye aginan issi gize ciggees esatas aybe oosi giikko ubbatikka puxa oykkidi ha aspaltiya pitosona

Haysati duma duma makina ogera duma duma makinati hamutosona haysa issi aspalte bolla hamutiya makinay biththa gididi issi aspalte bola hamutizaysi cililo makina

Dumma dumma asati haysan shiiqidi woyko ba qabale de'za Soho geeshosona ubbatika, nam'u asati issi mala mayo mayidosona ,atidageti qaseka dumma dumma...

Xellishin ayfes lo'oenna iitta hayssi iitta xinqiza miishsha giddishin maakina giddoppe asati iitta woora qollanaw eposonna hessappe guye qase kesi qollidappe guye maakina mecci wursiddi

keehi cora maqina qommoti xophiya giddon beettosana keessatikka ayzuzo oykko minibaase baas gidetipessa heessatappe hayssi issinno giidishin hayssidasseka tama asa keessa xugishin dide

hassan xirelishin asati haaththa widi yeggida kobe haassan biittes ha kobe tasseka haybaskko gidin maaddes maaddiza gisha uba asati shiishidi hayssa oyqqidosana oyqqiday qasse

Hassan lo'iya assati coora assati issippe shiqqidi uttidossona ha coora asata giddon qasseka paranjjati dossona ha paranjjati qasseka eetika daaro hessappe guyye qasseka ubbatika uttidi asa eezigossona.

Hayssan beettizayssi ubbatikka ufaydi miicorosona baggati qasseka coogidi ceellosona hissiniya qasseka cora satara issife kusha densidi bata haasayiya badayssi yaagawus.

Dumma dumma lo'iza mishshati hayissanni alamenni dishshinni ,hayissi qasekka maca nayitas xumetidi oththetidi mishshekko.hee bagayissikka payida lanichchi giya xuufe ekide hee baga asati

Duma duma asati haysa bola yidi ayfe wotosona izeti ayba othiyakon tas odetena xelishini lo'iya mishi masates uba nayti shiqi yidi haysa mala ayfe bola oyqidi oyqidi issi misha be'osona.

hayssan dumma dumma asati yiidi hayssa naafinale aydeya geetettidassa kessana mala hayssara puto7a lenthos asati hayssi issi isilama addey tidi issi adde ooto denthes heessafe guyee

Dumma dumma asati hayssa bolla beettusuna haasafika qasse nam'un tamare meetanni aray attiday qasseka issi gitaza giidishin tamare naytas fees puntinea bolla bolla deizayssa ubbatan bes.

hanuzareya giiddo dumma dumma makina kommuta doossona amakina kommutappe hayssi issi no gitish asunthaykka haysusay geetettes haysusay qasseka issi isi miishata caanigi issi so7eppe harasu7e fana go7e

cora asati hagan aspaltiya bolla hamito sona ehe macatikka dertoos addetikka bietto sona daroti qasse boossa mayo mayidi ishanxiliya oriqiti qassekala

hayssi topphiya kaarta woykko dumma dumma asati aa giddon de'iya topphiya karta geetettes hissafe guye qasseka issisoy abessiyay amaara geetettiza asati deizo geeshshabeesses

Haysam tasi betizaysi duma duma asati duma duma sope yidi ubbatika shiiqidi gade gidon eqidosona hesape guye qase ubbatika badala zeretidaysa xeelisona istappe issay

hayssan lo'o lo'iza asati shiqidi uttidoossona piday shin hazati ubbati ziqqi ooththidi bakodappe qasseka utidosona harati atti daa giti qasse nam'ata xeelishi doossona , nam'a xeelizappe guye bishin

uttida giti dumma dumma sati hasafaraseppe yiidi shiiqidi uttides hessatappe qasseka issi noy dunguza may'di uttides atti dagiti qasseka coogidi uttidosona haray qasseka issi addey eqqides

hayssan dumma dummasati issife shiiqidi eqqidosuna istatu qasse daroti adde nayta gidishin atti daggiti qasseka maqanayta ubbatikka issi mala may7o may7di eqqidosuna issinne akkanchi hara mana

Hassan xeelli shin dumma dummasati issife shiiqidi motoriya laaggosona amtore laaggiya geti qasseka ubfatikka issi mala mayo maydossona amayoreka qase bootha may7o maydoosona issi adde qasseka qoobea.

Hayssani betiya eti ubbatima boththa mayo mayidi isifalitiya bolla kiyidi hamatosona addetika macatika ubbati issi mala mayuwa mayidi bosona hegapeka qasi issiniya

Hassan beettizadte keehippe payettidi mecishe haasayishe dees hayssape qasseka arbamincias woyikko arbaminci gidon deizayssa cincha kowas kayiya naytas he geetas halafe gidishi.

Dagan bettiya borde macasaya islama macasa gidii akka qasse issi ba haasayaetta dawus hessafe guye qasse ha sintha baggara aybikka waawa a guye baggara qase.

Isso addeti miic'ide uufaytide eqidosona. Hessatika qasse maarara eqidosona. Ubbatika loo'iya ambbasadare ma'idosona. Nam'ati ma'iday kareththa gidishin issoy qasseka....

Cora asati hayssa lo7iya bootha keeththa giitton uddidosona etikka qasse aybe oothosona giikko shiiqo shiixidesona issi ba haasayosona hasayidappe biye koydasa ubbaykka.

dumma dumma asati uttidi issipe cugan cugan shiiqiti uttidi ubbatikka ba sinse bolla deiya telefiziniya xeellosona ubbatikka qasse baakko haaththa wossidi

Ati hagan beetto sona egatappe do7i beetti asati nam7u hasafa gidishin etappe guye baggara qasse dumma dumma dereya bhayndira beettes ega giddonka qasse tophiya bandaraekkadees hessafe kasse sintha baggara cilidi.

Ha nam'u asati nam'u hara hara dere peyida asata giidishin issoy qasse aata guyera bettiyay issi itiophiya firezidente geetettidayssa heessika qasse oone giikko dor aabi-

Hayssan xora lo'iya lo'iya mayo mayida asati eqqidosona issi adde qasseka guye baggara buutha lo'iya mayo may'idi eqqides hamayoy qasseka aybekikko booththa ambasa dereya geetettidayssa may'ides

Hayssen eqqi dageti ubbatikka lo'i a ma'o oykko ambasaderiya geetettiza ma'o maydi eqqidozona issoy gasseka addey booththa ambazadera maydi etakko eeqqidi.

hayssan de izaageti dumma dumma dere feyida asata gidishi nam7ati isipissi waraqita hiqqidi xeellishi are isiyaddey kasseka haybakka eqqunan chuugidi itara issife eqqides hesa gish

lo7iye asati hayssan duussana hayssatikka additikka macetikka ubbati shiiqidi aayo awuthiyan gidiyan ga eretenna shin ubbatikka issife gurara dendi hiidi eqqidossona hayssan hessafe guye

Daro asatti pooto dendana hagan eqqidisona. Darotti qasika maydays issi mala mayo gidishin,darotti doosona. Nam'u astti kanche utti doosona.entappe guye baggara qassi lo'ya haaththay...

Hayssan qasse poolisetanne hara asati issippe eqqidi issi ceega aayeysi zayte immosona ha zayte qassi ayssi immo giikko issi issi wode asati hayssa mala zayte aayetasi ceegatasi immosona

Cora poliseti Hagan eqidosona issoy qase guye zaaridi eqides he poliseppe haray qase nam'u maca asati Hagan doosona eetappe guyen qase keethay dees.

Hayisan kehipe daro cora poliset issipe shiqid utidosona. Etika ayiba othizona giko asa na7ay isi isi ita otho othena mala nagiy hedape guyen qase ubatika mayida mayoy...

Hayisati ubbati loyiya mayo mayid qasseka amarathora massare getetiza xitta oyikidi eqidageti polista hesappe guye qassika harati marara eqibokona asti qaseeqibokona

hayssi beettizayssi addey poolise attenne poolise qasse aybey giikko ubbatikka qasa nay maarara sahan dishin deyana mala quuthusuna poolisiya guye bagkara qasse issi makinaybeette

hayssa giddon qasse cora terafikiyati woykko qasseka makina essiya geti sintha bakara uttidosona etappe guye baggara qasseka adde terafiketi uttidosona ubbatikka ba qoobeya kessiri

Hayssan komputereya bolla beettizaasati ubbatikka shiiqo giya miisha shiiqo suna ubbatikka shiiqidappe guye ba haasayiya miisha haasayosuna hegappe beiqase wursikko ayba oothit giikko.

dumma dumma poollisetannis dumma dumma asatii hayssan shiiqi uttidosuma pooliseti qasse dumma dumma qomma may7o may7di hayssan pustido soman hayssafe guye qasse haratikka hubbatikka shiiqidi

Hayisanikka ubbati shiqido shiqini dosona he ubbatikka qasi waraqita oyikkidi asati hasaiya hasakka ubbatikka bayiyo xafidi oyikisona hesappe guye qasekka daro

Hayssi ta sinththara bettizayssi aybe giikko hayssi uubbay asi maaththa haga giddo gelsii wooththidii eessappe guye asay ooththi maanawu koyiya woykko qase meena agiya

Cora asati ubbatikka basoppe shiiqidi hayssan goyetida gadiya bolla ubbatikka manggo qasse woykko papaya tokkosona. Hayssatikka qasse baggati poliseti eqidi xeelosona etta.

hayssan heedzdzo asati beettosuna eta guye bakkara qase dumma dumma dere bandiray beettes hayssappe nam7u addey qasseka issi macana hodays issi addey giyaga qasseka eti goosana ba kushe densiri

dotor xilawunora uyalo iyasati ubbatikka bana geeshshini maara ubiyara eqqidi ootowa dendoosono hessadu biyo qasse dotor xilawunonne hara asatikka manaxiley wuothidazi dooso

Dumma dumma asati hayssa giddon woykko wogolo giddon de'osona. Ha wogolo qasse aybe giikko ha wogolo haaththa giddon makina ispalte giddon hamettiyadan ha wogoloy qasse haaththa giddora hamettizayssa.

Hayssi arbamincce giddon de7iya addababaye geetettizayssa gidishin hayssi tophiyappe ubbatappe gita addebabaeye geetettitidi ubbatikka eriyayssttenne hayss.

nayssan dumma dumma asati ubbatikka shiiqidi salfeyara maarara uttidossona hessatappe kase eedzdzati beettizayssi cimata cimati qasseka dunguza may7dosona hessape guye qasse dunguza qoobiya wostha.

hayssi kehippe lo'iza muze geetettes ariba mince giddon biittiza muzet dishin hayssa giddon iray bukkida gisho haathay yuudi mayssadan kumidi uostides kumida gisho qasse asa nati do'ibena

dumma dummasata hami erayssshin anna qasseka feele geetettiza keetha qitton orettiza macasiya tafirowapurehiwaoto geetettiza macasiya gidishin amacasaya qasseka haasayanawu daanawus hessafe guye

seellishin hayfis keehippe lo7iza asafi issipfe shiiqi dumma dumma debe dunguza maydi uttidosuna issi niya qass xeellishen keehippe lo7awus isi adde kaseka keehippe karexi de si addes qasseka haybis karix dege

Dumma dummasati hayssan shigidi asa giya xeellosuna asa giya giddon kassen battiza haybe dikko eessa masatiya miisheydees saba biyaass aray soogi masatiya miisheykka dees dubbati.

dumma dumma adde nayti issara maarara hasayishe hemetishe doosona sintha baggara gita addenay dees qaseka guye baggara issinniya amaca naya issi adden amutas isade

nam7un dere kawuti hayssan utti duhusuno hayssatikka qase issi dere kawuy tubphiya kawu gidish isunsekka qasse abi aymale geetepfese issi qasseka iza baggara uttiza kawu odere

Issi lo'iya addey asatas issiba hasaya hassayes hessappe guye qase aaddeppe zaaridi sinththe baggara dunguza mayoy beettes adde qase ba kushshiyan

Hayssan beettiza nayti ubbatikka timirte keeththa mayo maydi ubbatikka topphiya meriya pootoa weqqidi eqqidosuna heessatikka qasse door abi ahemedi.

Hesan beettiyaggeti cora maca nati geela7o maca nati shiiqidi issipe uttidossona hegappe guye qasse issuwati issuwati ba sinthan daftariya oyqqidi uttidossona

Hayissan dumma dumma lo'iya mayo mayida asati ubbatikka issi adeyi hasayizayissa ezigidd siyishshe dosona hessappe guye qase issi maca na'iya Hagani eqidaga manexiriya

haysan kehippe daro daro lo'iya maca natanne hessape gu7e qasse issoy adde nay beettes ubbatikka macanati qoobeya woththidosona ha qoobeyas qaalame qasse booththa ubbatikka woththidosona

Hessan lo7iya may7o mayda lo7iya gala7u nayti hagan beettosona ubba naytikka madha ubbatikka may7da may7ora lo7es ubbatikka issi mala caamma aaththidosona hissa.

Issi wogga gita makina oge bolla ha sinththe simi yiza nam7u makinati de7etes guye baggara biza hare gaaare laagizaysatara issi atuma na7a de7ees.

Hayiss dumma dumma sohoppe asi ehidi bayiziya bayzetidasso gidishin hesatappe qase muzey betes mangoy bettes timatimey bettes

Hayissi dumma dumma asati baa dizassoppe yidi giyappe baa koyiya mishsha shamossonna hessappe qase hayissanni paccidayi ayibbe gikko mayoti dosonna ubbakka.

Haysan cora asati uttidosona eetappeka issinoy ba kushiya denthidi haasa7es harati qasse ezgishe dosona harati nam7u macca naati doosona.

hayssan beethiyageti heedzdzu paranja asatanne issi qasseka karetha asay beettes. Eti qasse ayba oothosona giikko ubbatikka issi bolla uttidi telebijina kuwaasa xeelloos.

dumma dumma makinaya qommoti doosona nu daraya giddon ha makina qommotappe hayssi issino giitishin asunthay qasseka baasiya geetettes ha baasiyas go7ayy beekiko kasse asi badeyasoppe haraso baanon koye

coro asati hayssan uttidi ayro awusuos giikko ubbatikka shipi tukke uyoosona essape guye qasseka isiniya uttada ubbataska tukke duuqawus issiniya qasseka baada baada imman

haasati hagan cuga cuga midhidi uttidosuna issi cugan deyagiti ubbatikka co7u gidi uttidi issi aasay haasayizayssa ezigosona issi cugara qasseka uttidaasati ubbatikka

Dumma dumma asat haysan betosona. Tamare nayt Cugan cugan utid betosona . Nam'atika timrte kethan dizaysa masatosona . Hesappe guye issi na days cugan Des. Utid tamarosona atidaget qase..

Dumma dumma paranjjatti issippe giididi uffayetosona.

dumma dumma asati hayssas hayssan shiicidi aybas eqqida tun kaare betinna dishin masati ubba eqqidi qomfutere bolla xeello suna okomutere bolla taas masafishin issi ba madiya miishay dees

Dabsan xeellisun dumma dumma asati shiqidi utti duu suna hessappe biyeqasse ubbatikka uttidi siyaawe hasayidassa xeello suna hessa xeellida puguyo i haasayi amiis ubbatikka

Issi dumma dumma tamare nayti hayssan shiiqidi timirte tamaranas uttidoosona. Ubbati issi mala mala mayo mayidi ubbati qasseka ba huphe qanxidi hayssan uttidoosona .Macay awuro gidinka eretenna

Cora asati hagan eqqidosona haccoratappe qasse daroti asati hattuma nayta giidishin heessafe bee qasse issinneya zu'u mmay'ideya macanaya hagan eqqadus izatara

Hayissan lo"iza keeththay woyikko maatta keththa beetes haysikka awan betti gikko debube kililen gurage zonen bettizayssakko hesapekka

Dalgga cilillo Akon daro assathi bidi bethossona hegapoe qasse issinaya ha sintha ke'da bethawus gidoppe athin hara assathikka guye bagara de'ossona ethikka qasse

Dumma dumma aawati hagan lo'iya iqumoykko qasse maaraykkoneqqidoosona ubbatikka lo'iya lo7iya maayo maytosona ubbatikka qasse ufa oosona ubbatikka miichosona etappe garsan qasse deiya

Hayssan qasse haybeekkikko nam7u lo7iya geelawo nayti ba kushea dhoqu ottidi miici shiri pootowa dendusonna itappe guye qasse dumma dumma asati ba oosa oososona hessa.

hayssi xeellishin keehippe aypiyas lo7iza dumma dumma cililo misale beettasona hessafe guyen qasseka xeellishin lo7iya issi timirte keeththa masatiya issi beettawus

Hayssi aybeas xeelishin lo'iya cili lobota giddon aybid tdgikko asa nati doosuna egappe guye qasse keeththay dees keeththa giddon asanati doosona lo'iya ispaltebeettes.

Hayssi xelishshin kehi daro asati utidosona. Hesappe guye qase timirtte keththa masates haray qase aybbe gikko miththay lo'ida miththay bettes nayttikka qase lo'i dossona. Hesappe guye

Hayissanni betizayi kehippe lo'iya adee nayi betees.haa ade nayikka haththe giddon betees.hara qasekka baa kushshe bolla sate getettiza mishsha aththidees.qasekka manexxira getettizayissa ayifiya bolla woththides.

Hayssi xeeliya wode ayfes keehippe salame woykko saro immiza miisha gidishin hayssan ubba asati baana koshes xiellanako koshes hayssi keehippe lo7eza sha gidishin.

dumma dumma asati hayssa xeellana koyees shin tani xeelliza wode tana keehippe babisees hayssi shuchcha giddon gidishin asa nayti aybis shuchcha giddon geleyakko taassi eretenna hega gaas

dumma dumma asati hayssan eqqidosana ardeseqat lawun kibdede getotizassa gidishin na7iya shiiqada izas kushe immada dawus izikka kasse nayyeerana masages arati poollisetikka ubbati shiiqidi xeellosona

hayssan ekkidi beettiza addey hayssi awo debey biikko harba minche dee geetettizayssan gaammu gigdan gelidi minche geetettiza giddon gelidi ekidi hayssa masatiya purota dengidees ubbay

issi seelishin ayfiasi keehippe lo7i a sha gidishin hashaay qasseka issi issi ishishshishan bettesafati ubbaso beettnna ega gisha asa nay hayssa mala issi to demmikko heessaa

phissi loqiya adde nay hayssan miicie yelilo maata bolla eqqisis hey addeka qasse toqiya bayndira ba bolla maydi eqqides hessafe buye qasse qoobeya wottida

assan cora asati ubbatikka eqqido zona heessape guye qasse issi niya guutha naa oyqada kiqadus hessatappe issi nuy aybey giikko gooththa may7o may7des heessafe guye qasse issi nuy karetha may7ides

Hayisan betizays daro ubatika lo'a kethan oso othosona ubatika othizayis qasi kopitere woyiko pice getetiza mishe gidishin ubatika issi mala mayo mayidi

Daro asati haysan beetosona ha asatika qase ubbati uttibeykona ubbati eqibeykona bagati uttidosona baga asati qase eqidika naagosona hessa gishaw ibba asatika baagaw...

Dumma dumma asati haysara yiidi ba ayfera xeliya misha Desi, izeti ayko azi xeliya gidinka tasi betenashn issi Adey eqidi hama gidana nw xeelizaysi giidi beetesi, issi na'iya qaseka

ina dummachuma aawati qayssan shiiqi dodguna aawatikka qase kawo doorana woykko hichafe layssappe issi nan amarotay oosettiza gisho dubbafi shiiqidi hissife kawof doorana ontho oothaa

dumma dumma asati hayssa shiiqidi uttidosonna izetappe qasseka daroti tamaareta gidi tamaretikka issi mala may'o may'dii uttidoossana istappe qasse nam'u asati uttidii sunththa oychi oychidii

Dumma dumma nayti hayssan eqqidoosana hayssatikka qasse haywis eqqidoosana giikko ubbatikka bakawo woykko bakawo dooranawu shiiqidi eqqidoosana dooridappe guye qasse hayba wostosana giikko

Hayssanta xeellishin deettizay di gashe naata giidishin istappe issoy gitates guutha atti daaggiti qasseka bubbatikka gina masatosuna istappe si majamay qasseka laxana geedetti zammaniyo maaya.

Dumma dumma asati hayssa daan yoosana hayssa dan aybi siyoon giikko ubbatikka dere kawu qoorana hoykko dere kawu doorana hayssa mahar malatidi malatidi yoosona hiidi ba sintha mazqabisidi boosuna.

hayssan daro asati shiiqidi eqidosona hiigatappe hissinniya macanne asse hissiniya maci oyqqida gidishin lam7ati addeta heedzdzati qasseka macanenta

Ha nati ay othizan giko ubba naytika kuwase ka'iya nayta gidishin ha naytika qase ubbati issi mala mayo mayidi ubbatika issi kase ka'osona hesape

Hayssi usuppuna adtenaati ubbatikka hanibeesso ootho ooththeya nayta gidishi ubbatikka may7o may7ennan coogidi eqqidoosona hessafe guye qasse baggate sureya gixidoossona.

Haysi qaseka dumma dumma asati dumma dumma yidi wocanas haysan woxiza wothe ubatika woxidi xellosona ubatika xellos issi away eqid

dumma dumma asati hayssan koaasiya lekkishe woykko qasse koaasiya kaa7ishe beettes issi noe izitara taa issinoy kundides harati kasseka koaasiya kaallidi woxxosuna hawaxxizappaqas

nayti hayssan dumma dumma ogera ubbatikka shiiqidi kuwas ka'oosona issinya gupawus hara bagga corara eqa qasse gupawus issatappe qasse issiniya nam'u tammanne ichchachu qutiure may'adus

Dumma dumma adde nayti hagan eqqidi beettosona ubbatikka qasse eqqidi asa xeellosona ubbatappe qaseka nam7ati booththa lo7iza may7o ma7dosona attiday issi aaway qasseka silka oyqqidi kaaraxee

Hayssan xeellishe,ayfen xeellishin keethe keexanas asa nayti go'etiza woyko asa nayti keethi keexetees. Ubba sayka haysara keexidayti lo'oshin,ubbba asas hani beyna.

hayssi ayfezo xeellishin aywa masatizakkon taas erettenna hayssa mala miishi hayssape koyro xeellada erikke iza gisha hayssa cuugada intes yuhuda booththara kalethara hissipe oyqqides

Issi aspaltiya bolla daro makinat samaye Qalamera de'iya makinat detes, hesappe guye qase dumma dumma asat dumma dumma ogera hemetid dosona

Hayssa bettiyay manahariya gettetes hayssi aybas go'ize gize giza giddiko hagan makina demidi makina giddo gelidi hara soho bana koyko ubba asi ha makina gellides

Hayssi makina qommothappe issinno gidishin sunththay qassikka baaburiyaa geeththeththees; hayssi baaburee henththiyay addisaaba giddoni hara diccida kathama giddon des; ethas go7oy aybe giikko ubba asathi ba giddon gelidi ba koyaso baanawu.

Beettiya qassika asati nam'u asati motoriya bolla uttidi issi so bishin beettees. hegappe guye qassi eta guye baggara booththa madabarey beettees. hessape guyen qassika daro asati bettes.

Hayssan paaranjatikka doosuna qasseka karetha asatikka doosuna hayssati ubbati saykile geetetti hamisha ishoosona hayssatikka qasse karetha saykileya oyqidoosuna hessatappe issi noy sayqileya baynna.

Asays beeptiay qora makinati hammottishin beettosona heessappe guye qasse ha makinati imettana mala lod'i ayspalte etas oosettiday beettes haysfaalteya bolla qasse issi beette.

hayssay makina qommotappe issoa gidishin a sunthaykka qasse aysuza geetettes heessa bolla asati issi sowappe haraso baana giidi iza bolla keyosona nayti sintha

hayssi makina qommuatappe hissi noa giidishin asunhay qasse ayba geetetti yiikko hayssi baaburaya gietettes baaburay pagga bagga katama baggan beettes fe atti ubbasoppe baawa hessikawan diigito addisa bande

hayssan beetti aageti nam7u do7i amakinayti namaykka dumma dumma guommatanne dumma dumma miishata ekkiyaggide raysdo heessappe guye qasse asati udhetappe guye uttidos

Hayssan heedzdzu addeti ubbatikka saykileya geetettida miishe makinakan ishettidayssa ihoosona ubbatikka kasse mayida mayoy keehippe lo7es ubbatikka bazadereya giittida.

Hayssan bettizayti asi bana bana mogetiza asi baana qoppetuza oge gidishshin daro takise getetiza makinati deyossona harasson deiza haayssi gamo gidon shshin haarson deiza katama

Dzumma dzumma asathi hayssa haysisiya geetheththiza bolla uththidi issi sohoppe hara soho boosona; haysuzee qasseka aybis go7ii giikko hayssa mala asathanne hara hara miishshetha issippe uththidi eqqidi.....efanawu...

Hansi siralilishin keehippe lo7hiza ogi goyekko asara aspaldiya geetettishin aspaldiya bolla qasse hamettiza makinaya biitesa makinay qasseka booththara gurfettida gidishin makinayppe guye bagqara qasse lo7hizae.

hayssa mala lo7e apooqey taro deren dees afooqey qasse aybisi go7i giikko issi issa surgeta malay egitton qasseka banka taka malay agitton woosettana mala hagay go7ees

Hayssi asati biidi ba bira ciggidi kawuwa miyaassappe issoakko heessay qasseka amarathora aybi geetetti kikko uteleya geetettes ubbaasi biidi ba koyeaqqoa.

Cora asati lo'iya may'o maydi ubbatikka bootoa dendanawu baggati utti doosana baggati qasseka eqqi doosana ubbatippa qasse issi gitade karetha may'o maydes hessapea.

Xoosas galatay gido haysa masatida keththa tana besidas. haysi xeelishin keehippe ayfesi lo7iza keththa gidishin ha keththay qaseka darobatan dhayanaw danda7es. daro deren haysa mala keththa kexiza asati daro ganaw dand

keehipfe lo7iya katama gidishin booththa makinatinne lo7ia lo7iya asati hayssa luesuna hayssi qasseka misatikka keehippe lo7u usuna katama giddon ubba asas hayssa mala kethay deyizakkon

i relishona ayfes keehippe lo7iza keeththa diidishin akeethi qasseka borsara tiyatifi beettes hessaka guye qasse aketi rakeeththe xeellishin keehippe lo7es ayfes iziti du7eti gagidiyaqota

Hayssi dumma dumma na7i qiiba diizaagappe thimirththiya thamaariyaa thimirththe keeththaa gidishin hayssan qassika guyye baggaara issi asththaariya dawus; ubbathakka shiishshada thimirththiyaa thamaarissawus.

Hagan cora thamaarethi ubbathikka thimirththiya wurssidi heyssape guye qassi maraqeththoosona; hayssathikka maraqeththidi ababtha oyqqidi ubbathikka miicciiddi de7oosona.

cora gita addenati ubbatikka uttidosona xireeliyason masatiyay ubbatikka paatana hoykko paace paacettana uttida masatosona hessafe guye qasse

coro asati hagan doosona baggati poodiya bolla utti doosona baggati qasseka eqqidi asay haasayiyamisha ezgoosuna pagkatappe daroy qasseka karetha mayo maytes qasse attidageti boothe

dumma dumma asati heyssan beettoenna hessatappe isseka nam7ati issipfe issi waraqe ta maliza miisha wiqqidi eqqidusona issi gooba tamare izi taraqas ekqides issi tasseka izas immana maxaafa oqi

Dumma dummasati messan oykkidi woykko qasse baggati uttidi doosona ha uttida giti qasseka kompiutore oykkidi iideti aybakku xiilliza giigirakkon taasibeettenna shin issi adde qasseka beettes

Daro asyatiy utidey dizaysay besayesi

Dumma dumma asati hayssa mala miishe medhosona hayssi naay qasseka taasima asatishin hayssa miisha medhidi asatas bessana ekkidi yides ekkidi yidappe guye qasse ubba asati xeellidi lo'o gidi.

Haysan issi soho woyko issi timirte ketha gidon c'ora gela'otinne atuma nati shiqidi uthidosona heysape guye qase ubatika ba sintara ba dabtariya ba dabtariya.

Haa .Hagani eqida cora asati makinayi hemetiya oge woyikko qase asipalitte getetizayissa lo'iyhthosonna hessappe hessappe guye qase issi adeyi sinththe bagara makinayi yishin loyiththes .

Hayssan issi macayinne issi addey ooge baggara haamutosonna ha istii haamutiza oogezikka aspaltte getetes eettappe sinththe baggara qase pooqetta maakinata uubbatikka de'es

hayssi makinay makinaa qommotappe issinogidishin iskabateriya geetettis amarathora hessafe beye qase gubba asati a7oothi hayssa eqqidi xeellosona hessafe bue qase ii-athhe

Dya katama bolla dispaalte bolla nam'u makinati karethaynne bootha bishin dees hessafe guye kasse anam'u asati issife buossana cora asati issi baggara qasse buosana hessape guye.

Daro makina qommati tophphiya giddon beettosona. Hessatappe qasse hayssan nami'u makinati beettosona. Hayssa sunthaykka amarathora doozore goykko asfaalliyanne issi issi miishiya ooththiza geetetes. Etappe sintha baggara qasse issi attuma nay eqqides.

Hayssay lo'iya keeththati issife shiikidi cugan dugan maaran uttidasoy issi derey hayssafe guye qasse lo'iya ispaldey hega bagkaranne ha baggara lo7idi oosetti dii.

Cora attuma naatinne na7u macanati agan maarara eqqidosona ubbatikka woto dendanaw eqqidosona itappe guyera qasse issi keessey issi keessay beettes hissa.

Hayssi xeelishin kehipe lo7iza aspaltte gidida izaappe guyye baggara qasekka asati ha yishe betosona. Hessatika mayidayssi booththa mayizay, karetha mayizay , izatappe qaseka ubbati

Haysn xelishin kehippe lo'iya ogey oratha medhetida masates ha oratha oge bolla qaseka makinayi yishe betokona daro oratha oge bolla nam'u hareti woxishe betosona

Hayssi ta xeelliyen ayfesi ehippe lo7iza miisha ayfis giikko hayssi oorasa dico bolla deiza dere masatees adebey qasseka diccidappe guye ay kena lo7izakko coogada xeella hessa.

Dumma dumma asati hayssan de'osana asay asay aadhdhama koyo keehippe baybisees tanikka xeellihin hayssa giddura aadano keehippe bayfisees hayssi asay deeizasappe haahon beettees hessa kode.

shayssan fittidessi issi makinay deettes heessafe guye qasse makina bolla da7iza tti huddu additinne makina laaggiya adde qasse sinse baggara ha dhidi eqqidi beettes heessa

haysan ta issi addey hessaga baggidi motorera biya asar oyches hattiday qasseka issi iskawatere gedettiza makina laagge samaqinaykka qasse ogid lo7athiza oge makina gidishi izatappehissi

san x eedish ni bettizay yaadan callida mithaheekko cellidi beettiza mitha baawe shshin makinay barka ogi baggara gigko si aspaltaya bolla dees issafe geekaseka haray beettiza miishay

Haysan be'ishin qasseka cora adeti eqqidi qoofiya wothidageti manaxiriya woththidageti,ubbatika eqqidi kushiya meecetosona. Hessappe guye qasseka sinththa baggara de'iya addey kushe meecetonan co'u giidi eqqides.

Issi cima awayi woykko ceega awayi hayssani eqqidi ba kushiya mecetes.izape guyeta qassi issi adde eqqidi ha awa poto denites izape qassi guyera

ham'u malcanati eqqiti haaththe duurqi shindossuna nam'atikka qasse shaasheya du'ya bolla qachidossuna disiniya qasseka caamma haaththadus hessafe buye qass

Hayssi geexettiya keeththa ooratha keeththa wuykko ogiya gidihin ogiya giiddon qasseka wa haaththay dees haaththay qasseka aybe gikko buulo gidibes issafe.

hayssi nam'u lo'iya keeththa gitishin ha nam7u keeththa qasseka alame ti gides hissape gui qasse sintha baggara maatay aybakkoy lo7iya lo7iya miishe doosona

Dooro asati hayssan eqqiphi kushafmeuttosuna kushe haybas meitosuna yiekko woy quma maanawu hoykko hara miishau gidanan dandayi isso hadde qasseka hayba uthide qoobea uththides issay qasse manaxire hogde

Hayssan xeelishin daro asati sa'a bolla uttidi aybbakko eeti oothosona. Eeti oothiza miishey erettena shin ubbatikka si'i giidi issiba xeelosonna.

Ayfeson tasi bettizaysi nam'u adeti kushshe meccetishe bettosona hessape atida issiniya qasseka pali giidi eetape eeta pooto denththes issti qasseka namati meccetossona kushshe.

Haysan daro gashe nayti beetosona naytika wase ubbatika miicosona ubbatika ufayosona aazis giko nayti bomba xeelidi erena gishaw ha'i xeelida gishaw keehippe uffayetees.

Keehippe lo'iya hathey gogishn haysan Bomba bolla asati ubati marara eqid kushe mecetosona ,izappe qase haysati nam'ati sintha bagara de'iyaget kushe mecetosona,etika qase....

hayssan dumma dummasati dubbagu shikidi deyeosona istay qasseka ayra wothosuna diikko sixidi kuchee misetosona kuchee micetidafe biidi quma maana deyosona heessako duye gasse haydi